Ame ene wole xɔme, ɖevi etɔ̃ kple ametsitsi ɖeka. Wonɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu. wole nu srɔ̃m tso dzɔdzɔme ŋutinuwo ŋuti. Nu siwo le ekplɔ dzi ƒe ɖewoe nye, kɔpu, … pɛn kple bubuawo.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe sukuxɔ me eye yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe wo dome. Ame aɖe le mɔnu le ɖeviawo kpɔm le sukuxɔa me. Nuŋlɔkpe aɖe le ɖeviawo megbe eye eƒe amadede nye yibɔ. Woŋlɔ nu ɖe nuŋlɔkpea dzi kple tsɔki.

Ame aɖewo le xɔme, ŋutsu kple nyɔnuwo, ame sia ƒe ɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu eye ɖewo hã le atsitre ɖe kplɔa ŋu. Wole ŋku lém ɖe nu tɔxe aɖe si le atukpa aɖe me le wo si la ŋu le kplɔa dzi.